gamo dunguza dizaaga may'o maa'idinne huphe qopphe woththidi diza assay beetees

Cima adde beettishe dizesikko izikka bo'akko iza gundzera cora asay dees.

keehi dalga abba gathan gutha gutha maatay mokkizi dizessekko

keeththa gathan issi medha maay7o may7ida nayti quma mishe diza istikka tuhu kasancha daanosona

Gamo dunguza maoma7ita asaynne gamo dunguzi dizaqoppe wottiza asay issi bollatosona.

moora hayte oothele gizayssi beettizesakko hayssikka asa nay maanas goyza quma keeththakko

Gammo dere asay gammo dunguza ma'idi toorazakka oykqiti wogga qoncissi deesekko istappe guyee baggara macca asay dees

issipetethan kehegita gidida adde asaynne maca asay issipe tobishe didessakko

gatta keettappe keexxettiza bolla baggara diza gattazi fooqe keeththazi beettishe didessekko hayssikka keehi dhoqugiza hooththeylekko

Gaamot dunguza maa7idi payzon cori diza asay worqaza oykqidi issi bolla gupishe diesko heza worqaza oyqqi uttizadezikka maa7i calazakka ba bolla maa7i ottidi keehi worqaza oyqqidi guppishe dideesko hayssika keehi lo7iza miichezakko istafe gunde baggaraka kaamezanka asi didesakko

Adde asay induzo asay payzon coro diza asay gammo dunguza maa'i wottidi issipetethan eqqi oottesekko hayssi gammo dunguzaykka gamotetha qonciyazanne gamo dereba odizayssa dunguzayssakko hayssa dunguza maa7iza asayka payzon coroi issipetethan eqqi wottidassakko.

haddirsa baggaranne ushachcha baggara kaamezi bishenne hisha diza gaattazan he woykko giddozan dzumma dzumma mitazi toketi wootizayssi beettishe diesko hayssa ogiza gaattazan diza mitazikka xeellanassinne asa nay ufayxanas goyiza mitazakko heyssanoza maatazikka dizazakko

Keetta gaattazan payzan cori diza addi asaynne indzdzo asay xomoshoshi dizayssi beetti shi didesiko heyssa asa gaattazankka indzdzo paranjaynne adde paranjaykka xomoso asa gattazankka dizaysikko istika keetta gattazane dumma dummuba xomoos shi didesiko.

Nam'u addezi dunguza zamma i wottizi hayssikka ba qoorezan yeggi wottiti xalllishe zeezakko ista gaathapfeka issoy huphezi hayssi addezikka kehe gita addezakko istafe gunde baggaraka tamare naytikka didezakko saroteta naagizadetikka istafe guyira eqqizezakko.

Heedzdzu asa gaaththa issi addezi be kusheza denthidi asa naas haasayishe dees.

Dalgizi diiza asay keeththa gitdon duulatishe dizasekko istapeka siyade sintha shiqidi eqqides.

Indo asaynne adde asay faydon coridi duulatishe keeththa gatha dizakko istika gammo dungu zamma woththida.

Gaamo asay gaamo dunguza maa7idi issi adedasi naxaala mayssidi sintan utisida...

Issifetethan payzon coridi diza asay keeththa gaththan uthidi dees issappe sintha baggara issi addekka xeellees

Issi yelaga naazi qaala cooshincha woykko poone gizayssa oyqqidi asas haasayishe dihees.

Gite gizaysa waraqatazan misilisid waraqataza oyki utidayinne bandiray banta gathan oyki utiday paydon coriza asyi keetha gathan issi besan issi mala mayo mayid dizesko, haysika bilixigina partez adorite gizaysa qocisidinne dulatishe de'izaysako haysi

Issiyadde madirakezane eqqizi haasayishe dizezikko izikka beqooden dunguza wottides

Dumma dumma lo'iza sampappe giigiza miishati dosona. Isttikka suuqe gaaththan coridi diza.

dumma zumma miishi misile bolla beetishe dizasequ wanca daani zaabi zamben sikati zabi qoopheza sinthan naya gulbatha wuthas

mizyo yeessashe dizaara inddiya beetawus.hessikka maathakko.

Asi diza katama gaattazani bajajjezi bashe dawusukko iza xaphora keeththikka dizessekko.

boththa ma7umaa7idi isi medhay dizayssa asati misilee uttidi dendizakko istika issi keeththa asakko

haaththa gaaththa bolla haaththa kaamezi woykko markabezan gammo asay bishe dees

beni wodde keehi lo7izi keexxettiza keeththay siminthoppe oosettizage eqqidi didesekko hayssikka asa nay xomosanas go7ees

Keehi temba bolla hemettishe diza payzon corizi asay deessekko.

Teqet utida dalga Gita hatheza xaphon 2 asat eqid uttida moleza kessishenne moleza xelishe dizaysakko. Keeh hatheza gathan molezika desko. Asi manasika go'izasko. Hays hathazika hara mishasinne dumma dumma bas go'izasko.

Booththa mayoza mayida payddon cori diiza asay sinththe hemetishe dizayssi bettishe dessiko issta gaththan kehi guththa nayti dessiko hessi giita asatikka laxxanaza issippetethan mayidi bizayssako issta gaththan saroteththa naggiza asayika hametishe desseko

Abba gaatan diza moleza kessizinne shukishe de7eeskko. mole asho asa naasi miza gidikko dhqqu giza go7a imizayssako hessika wolqqanne dumma dumma go7a asa na7as immizayssako . Mole abba gaatan diza haththa gaaththan diza medoosatako.

Demba bessanni emetishe diza asay beettishe diesikko hayssi asatikka booththa miisha xoqu ooththizi heyssikka bandaraza emetishe dzusakko heyssika booththa bandira daanizayssakko izikka gaammo zungu zabaqoodhen woththizinne sintha emetishi deesikko izappe gunde baggara bochchashikka asi miisha sayi dembazikka bettesakko.

Amarathora siqiso woykko shimgilna gizayssi xaafeti uddezikko hayssi bessazikka asi dizaso medere kesakko hayssa bollaka dzumma dzumma sampazi dzumma dzumma kammizayssi korontezikka fa idon corori beettizayssi keehi lo'izayssako hoysi.

issi indonyazi uttadanne misile denda shidedizay heyssika ha xeellashi dizayssi bettishe deeskko akka dembazan utta ottazasikko be upheni booththa qopheza wottadanne karethama oza ma7azanne cammaze kahexata utta wottouzekko izipfe gundze baggara bochcheykka dizaysikko isakka denba beethan dasukko

Issi indo naazi be tooza dhoqqu oothada xeellashe de7awusko iza dizayka dembazanikko ,dembazappe gunde baggara keehi gita miththayka diza worazi beettishe deesiko hessa woraza gaathan naazi be ayfe dhoqqu oothi xeellisje deesiko.

Urumbule gidi ingilizatoora saafeti ottiza pitalezi beettishe didessekko.

payzon chorizi keeththa gidzdzon diza asay beettesikko hayssi asay sinthan komputerekka dees

Nam'u asati keththa giddon deishin issi adey nam'ntho indoza iza hasaishene ba mobaleza oyqqada ha izzas hasaishe dizayssa xellishe dessiko izzika ba korojoza ba zokkozan tooki woththidi izi oddiyabba siyishshe dizayssako.

Olla dembazan hayska cori diza ketha xaphoni ollaza xugi xugi diza masaraza yedishe diza kamey betishe aysa kamezape sinthara issi karetha. Lapitope oykidik dhusishe disaysako

Kowaase kaa7iza kaasanchati kaa7i wursidinne ka7i ufayxishenne gupishe dizayssi beettishe dieskko istika booththa ma7oza maa7i otezakko hayssi kaasanchatikka ingilize pirmilgeezan ka7izay kaasanchatakko izikka arsanale kaasanchatakko

Haysi paranja adezi madirekezan eqidi asa nasi hasayishe dizaysako haysi parajazika tophe garsan diza issipetetha mitanasinne dumma dumma meto bishanas hasyishe dizasakko izape gude bagarakka nam'u dere bandirazi eqi utidaysakko

Nam7u asathi thimirththe za7uwan gizinne hesa onggizayssa thimirththe anjjo myo maa7i woththidi nam7a asay eqqi woththedasekko; isththa gaththazanikka issoy maxaafatha doo7i woththidi isththa besishe de7eesikko; hayse mala thimirththe onggida asikka deressi goyizeessakko.

Nam'u asati eqiwotidaysakko haysi nam'anto asappekka hadirsa bagan dizaysi huphezi maladhazakko nam'anto adezika ba ayfezan ba kushezan mic'i wothizi xelishe dizeysako haysi asazikka xelanas lo'iza asazakko.

Dzumma dzumma silke gaaththan diza aplikeesh appe gizayssi bettishe deesikko heyssika leemisozi feysibukke inistigrame gizayssi tikitoke gizayssi telegrame gizayssi yawu isinafechathe gizayssi dzumma dzumma silke gaththan ootoza miish bettishe di'esiko.

Gistas gakki uttiza gaattazani payidon coris diza asati hemettishenne issi bolla xommosishe diza assakko. He issa asa gaattazanikka tophiya kawozi iza sunthayka dootoriya Aabi Aamede gidayssi asas intendizezikko izappe guye baggarakka iza macasiyakka de'azukko.

Atte asaynne indo asay keeththa gattan dumma tummobayzettiza miishata xeellishenne somoosishe diza.

Coridi diza addey asay issipetethan lo7idi diza miisha xomoosishenne haasayishe doosona.

coridi asay kiththa gathan dizayssi beetes hessika aypakomisha suntha xaabishe diza

Issi addezi madirekasan he issika ba oydezan uttidi tseelishe de'iseko. He iza tsaphonkka toophphiya bandirazikka dumma dumma miisha lapitopetika bettishe de'iseko, izappe guntada baggara amaraton tophphiya korontte maabara giza issi tsabe'etti uttideseko.

Koronte shubozi xaaxathi wottidi dalgiziizayssi bettishe deeskko hayssi shufozikka koronthe shaakkizayssappe efizi xuma zaane xompanasinne kehi dalgisis koronte xompanas go7iza koronte subosakko hayssika goyizayssakko

koronte maabaraza heessika koronte gaakkizayssa woykko gaaneza xabozani payzancoris dizayssa kaamezi hessa hessaze misha pude xoqu ooththiza kaamezi xoqu oostishenne iza gaattan diza asay hessa giigissishenne medhishe dizayssi beettishe dees koronte asanas goyites

Koronte gishiza issi he issika gaaneza giddiza xeesettiza issi keehi gitazi simmintho oothettiza issa simintho bolla utti yotidasikko hayssi koronte gidiza issikka issi bessappe nam'antha bessa koronte baanasinne hessi korontezi xugetena mala keehi naagiza issakko.

uchacha baggara nam7u asa haddirsa baggara nam7u asa istika adde as eqqi ootizi misileta baynta gaaththan eqqizi oyjja gididi dendishe dizkko istafe gunde baggarakka koronteza shaakkizayssi beettaziyatidesko hayssi korontezikka asa nayssi xomo xompanassine duma duma oottanas geiziasokko

payton coriziza indzu asay ase ladunguza daanizayssa maa7i wothtitinne issi bolla eqqi otesakko istika diday hessa pengeza sinthazan issi petethan maaran eqqi oteesakko hayssi indzu asayka kehi xeellanas lo7izayssakko

Keeththa sinthan paydoncoror diza moosore bettihesikko keethta sinthanikka tukke uyizasaykka beettishe dizessekko

keehi githa kaameppe gongezan dizazappe corii diza iqqa wotishe doossona

keehi lo'iza katamaza giddon keeththa bolla koronte xompizayssi beetees

payzon corizi diizaasay keeththa sinthani uttizinne tuke uyishe dizessekko

Booththa kaamezi beettees hayssi kaamezikka deexxiza miishsha tookkanassinne dumma dumma miishatta efanas goyiza kaamekko

Indzo asaynne addi asay wala heethidinne keeththa gaththani oydzo bolla uth oothtizakku

heedzdzu asati uttizi diiza istape nam7ay polise ma7o ma7ides.

dalga bochche bolla cuwaza yeddiza horphilezi cuwaza yeddize didessakko

Dalgga katama gattazane de'iza kaamee paydon coridi de'osona. He ishshaka kaame eza bozan kaame'ey paydon coridi de'aza asati eqqida de'isakka tama toyssiza issi indeti he'ishsha tamaza isstata tamarssishsha de'osona. Tama asana bolla qohiza mishatako miza gidikko.

keetta gaattazan payzon coroi dizasazi duulatishi dizesekko heyssi asasikka thama qohoza teqqiza asaza milatiza hessekko istika dumma dumma metoza dere gattazan medhettina mala heyssa metoza birshanasi haasayi shenne tobishe keeththa gaattan dizeysekko

keeththa sinthani madarakeze daanizayssa qaala cooshincha haakimezi oyqizinne asanas haasayishe dizees

Keehi gita keeththa gaathani heedzdzu asati eqqi uttidakko istikka adde

kaame ogezan kaame dees izaape gunde baggara keeyi giita keeththaykka dees izikka fooqekko

Keehi githa keeththay beettes hayssikka pooqe keeththa geetettes izappe sintha baggara kaame dees

Kehi gita addezi qaala cooshincha woykko pooneza oyqqidi madarakeza haasayees.

keehi gita keettazi beetishe deeskko hayssi keettazikka poqe keettazakko iza gaaththazinn paydoncoris diza asidiza bessazi deesekko asi diza bessadi maa7o bessizazi dzummo dumma miisha wottiza keettazikka iza gaathan dideesekko hayssa mala keettazikka daro miisha ekir keedheti deessekko

keehi phoolli wotizi lo7i ottida keeththa gattan dumma dumma keeththa miishati dizayssi beettishe dizesekko hayssi keeththazikka bootta merapemeretizayssekko iza gattan uttiza oyze xarphezazi heta xarphezaza bolla qasseka ciishazikka malalii dizayssi bettesekko

Kehi dalga pooqe keettazi bettishe deeskko hayssi pooqe keettazikka keehi dhoqu ootetizi beyanassinne lo'izi keetetti uti deesiko hayssa pooqezappeka sintha baggara biratha huppanne simithopfe medhetiza adhirezikka deessikko hayssi dirsazi direttiza gidikkokka keehi topphe bandirazikka izan eqqi ootizessikko.

Key dalga keeththa bessazani dzumma zumma asay be diran diran ut uttidi quma mishenne issi petethan uthidinne duulatishe dizayssakko istafe gunde baggara fayton cori diza asay keeththa gaththan izi dizayssa xeellishe deessakko hayssikka duulatishe dizasakko.

keeththa gaatazan issife haasishenne dumma dumma oottish diza asay bettishi deesko hage asayka ista istamiisha xeellishenne dumma dumma diza dhaphezazan oyde beishe micise deesko hayssin indonne adde asaykka ista gaattan deesko istika kehilo7iza keeththa gaattan dizakko

Tetteza poqe keeththazi dzume dzumamerant seth uththizi dizayssi beettishe deesko hayssi pooqezikka sintazanka denbaz ese mettizayssikka beettishe deesko hayssi pooqezikka asa nay daanassinne aqanas peyanas goyza poqezakko hayssika poqe keeththa gizis eesettes.

Kaame issiza bessani kaamezi galishinne kiishe dideskko heththa xaphonikka jalga keeththazi didesekko hessa keeththa xaphonikka fay doncoru diza asay kaame xaphon hemitishenne yuuyishe biyishe yishe deesekko hayssi kaamezikka asi baanasinne dzumme dzummo oso wothanas goyizayssakko.

heedzdzu asati dembazani ba kushe saqa lam7i woththizi eqqi wotedesakko istafe nam7atikka adde asakko isa gaathtazenka issina dizara oone gizikko indzu asakko izakka karethama waza maaas izasakko istafe gunthe baggarakka ogezi medhetishe dizayssikka bettishe dieza

Keetta gattazan kehe gita asati xommoosishenne sobushedidessakko heyssa asaza gaattazanikka toophiya dugoyha kawoza iza sunthayka oone giikko xilahoone kebeze gidi xeesettizayssi ba kushe za qalam'i oothtidi eqqidi xeellishe dizayssakko.

Booththa qaalame woykko medhoppe keexxethizinne tistet ootiza keeththay beettees izanka shukuza wode xompiza koronte dees

Heedzdzu asati beettiza istikka addakko nam'ati issi yela ganas woytho immishe doossona.

keeththa sinthan coridi indo asaynne adde asay issi miisha oyqqidi keeththa sinthan dooson

issi addezi booththa maa7oza woykko haakime maa7oza maa7idinne ha sayllishe dizayssi beetees

issi addenne issi indoy bootte miisha oyqqidi doossona

heedzdzu asati madira kessan daanizayssan eqqizi suutha meray dizayssa oyqqidi doosona

Issi lo'iza keeththa gaaththan payjonchori diza gaamo xere asay gaamo dunguza qoodhe bolla woththidi eqqidi doossona.

Issi addezi madarakezan eqqisinne coretetiza qaala cooshincha bolla haasiyishe dees.

issi cima indozi boothta naxalaza ba bolla maa7a wotthadanne ba hupheni sharshe qacca wottazanne izi keetta giddon dizayssa ayfe xeellisizayssa hessika manaxire gizis xeesettizayssa ba ayfen wothtada xeellashi deeskko hessika ayfe payteta goyizayssakko

Hospitale keeththa gattazan payetetha naagiza mashinezi paydoncoro dizesikko. Hayssika keehippe loottizi saketiza asa hessa payetetha naaganasi go'iza keethtezakko hayssika dumma dumma mashinezikka hessa keeththa gattazan beettishe didesakko.

gita asay guutha asay payzancholizi kaame biza bessazani suutha mere diza ma7osa maa7izi issi bolla miici shenne kashshe dizayssi bettishe deezikko istafe guye baggarakka heyssa ogezanka hemetishe diza kaamezikka gisay guuthayseka hemetishe dizaysekko

Issi hargiza addezi ba algazan uthi ottidi dishe maa7oza ma7i ottidi ista xeellishe deesikko istika iza xomosishenne izara ka7ishe diza asazakko ista gattanikka dugehya toophiya kawozi iza sunthayka xilaonke bezigeessikka karetha maamaydi iza oychidinne izara paydoncori diza asara ka7ishe dizesakko.

Keeththa gattazani payzan corisi diza asay eqqizinne utti wottidi deesekko ista gathanikka issi paranja addedi laapitoppesa cajjishe diesekko heyssi lapisopfes xaphonka maxaafasi deesekko heyssaka xaphon eqqi ottiza asay heyssa lapitoppekka xeellishe dieesekko.

keettha gattazani payton corizi dizasay uthi oothtizi dizayssakko hayssi keethtazikka keh zalgi ooththizayssakko hayssa mala keettazikka hospitaale keeththa gattazan dizayssakko hospitaaley hargizasay bizi heyssa hargezappe pilgetizinne xaleza akkiza gidikko paxiza keetazakko

issi addezi xarpheza bolla komputereza wothidi haasayishe dizasekko

murtha hanozan keexxetida keeththa gathan diza dumma dumma oydethinne xarpheezati doosona

denbazi beettizes geden qasse makina essizazoy kaamezara dizees hayssi kaameze essizayssoyka lo7o

heedzdzu addeti issi addezi woyto imishe diza

Ayso keetha heysikka wolaytha zoonen dugehaa toppiya kilile ayso keethi beettes.

paydon cooridi diizasay hissipe eqqidi be kushshe oyqqidi haasayishe ne xeellishe dees

Haatta shiishshanayo keehi kitha simntoppe oosettida shuchchappeka oosettida gaanday dees.

Dalga ogezi beettize sekko seki baggara pooqe keetazikka dees.

Timirte keetha dirsazi betishe de'esko haysa dirsatanka amarathozani era shamanaw woylo era po'uwa ekite gizaysako era ekiko po'uwa ekides gizaysi si'ile bolla issi nazi eqidi be kushe mici uttidesko izappe gunde baharaka tamariza keethazi neetishe deesiko.

Kaame ogezani issi kaamezi asa naa efishe dizayssi beetishe desko haysa kaameza sunthay aaze gizaysa gidiko bajaje geeteti xeysetesko izappe gunze baggaraka axirey dizaysara gunze baggara pooqe keexetishe beetishe desko hayssi ogezika asi kaamenne dumma dumma miishi hemetanas go'izaysako izika katama derezako.

Dembazani paydon coridi diza asay issi bolla eqidi xelishe dizaysazako haysi asazika gamo dere dunguza cimazatako cima asayka asa siqethanas duma duma othanas go'izaysako haysa asa sinthazanka kameza sinthazika betishe desiko

gaththappe kadheth yoottida keehi dalga keettazi bettishe deesikko hayssa mala gatha keeththaykka dzugeya topphe gaaththan gamo dere gathtan paydon coloy deesikko izappe garsa baggarakka biittazan simintoppe qadheth yoottidesikko hayssi keettazikka asi daanase go7iza keetthazizakko

Gaamo kaamezi yuyidzaydzi dembazi beetishe de'esko hayssikka kaamezi yuyiyassanne iza gaaththani dumma dumma gaamo dunguzappe ooththeti uttida siminthonne bessey de'esko iza gaaththan miththikka dumma dumma miishi deeseko hessika xeelanas lo'izayssakko.

Keeh gita simintozappe kexxettishe diza kiettazi bettishe deesko hayssi kiettazikka dzumma dzumma miisha nayti kowaase kayidasan heessa bessan uttasi beyanas go'izayssakko hayssikka asanas dhogogiza gu'a immizaysekko hayssa mala bessayka nu deren dizaysekko.

Xumizani koronte pholqi wottidi poqe keeththazan beettishe didesekko hayssi tumaza didezikka katama derezakko hayssi derezikka xellanazi kayi lo7dessekko hessa pooqe keeththa sintazanikka kaame biza ogezikka ase mettiza miishikka bettishe didessekko.

Dhale kethazan dhale bayziza Adey issi asaz eqi utidaga sinthazani issi adeynne issi Indoy istika gamo dunguza ba qodhen wothi utidinne dhalezas bolla kushe ba kushe mici utidi heysa nazara hasa'ishe diza asazako haysi .

denbazani ollaza bookkishe dizayssi asati beettishe deezizekko hayssi asatikka dumma dzumma go7a baassi medhanassinne dumma dzumma miisha guigassanassi olla bookkishe dizayssekko istafe gunde baggaraka bocheshinne mitash diizesekko

koronte gizayssa iza suntaykaaazeygikko gaaneza qachishenne birshishediza koronteza erancha asay xeellishe didesekko heyssi koronteza gishizayssikka dalga bessa koronteze bizi xuma bolla xompanas goyiza miishezakko izas afonkka asikka didesekko

Keeththa sinthan lo'idzi qinxi gidi giigiza mithazaara iza gidzdzora oge soo efishe dizees.

timirteza ongizi anjettiza asay qaala warqataza oyqizi geli doossona

pederaaleza dhoqo giza pirda keeththa arba mince kaathan gizayssi amarathora deessikko

Keetha gaatha gidoni koronteza eeshozi isoy issoza mandishe dizaysi beetishe de'esko.haysika isozi adde nam'anthozi indo daanisesko haysa eeshozan ista sinthanika xarphezazinne wombarazika tumatethanne worddotetha shaakiza keethazako.

Issi addezi piirda keththazan dizayssan uti uttidi h asa na'as hasaishe dizaysi betishe dessekko izza sunththaykka oona gikko doyllo yaato giiza adezako izzika kareththa mayo hessika pirdiza keththaza mayo mayidine asas hasa'ishe desseko.

keeththa gaattazan issi addezi uttizi xeellishe deesikko iza sintanka gita korojozi diyesikko heyssa korjoza xafosonka haattazikka dizessakko izappe gundze baggarakka labitoppi hoykko komputere gizay diesikko hayssi addezikka dizay pirda keeththaza gizayssakko hayssika asa keehi go7iza keettazakko

Pirdaza keettazan payzan corisi diza asati oydezan utti yootedisekko hayssi hessi keettazikka tuma tuma gaanas worde wordoza gaanas qo'ettiza asati tumatetha immanassinne qoyiza asa hanqanas keehi lo'iza keettazekkoys

coridi diza asay buuraza waarozappe pitishenne issoyssa xeellishe diza

Buura puxara pettishe diza adde nne indoy beettishe diza

Ogezani bishshe diza kamezi deskko hayissa kameza gongezan corid diza asyikka des kameza xaphonkka paydon cora asi kameza xelishesikko hayss kamezikka buraza efanasinne haysa buraza issi besappe na'anththo efanas go"iza kamezakko

Buuraza pitishenne heyssa buuraza issi bessani qoriqori wottishi dizayssi bettishe deeeskko isti dizayka buura issi bolla shiishi wottidi wura xaphon dizesekko hayssi buurazikka pisetiza gidikko asa nas keehi go'izayssa miishasokko buuri asanas iita.

kehy dalga buuraza issi bessa yizi qoliza kaamezi beettishe deesko hayssi buurazikka issi bolla piteth wottidi doorethi wottizayssi beettishe deesko heyssa buurazakka pittiza gidikkonne issi bolla shiishshi xugiza gidikko asa na payetetasi goyzayssakko

katama gaaththazan diza buuraza kaamezani pude kessishe diza asay beetishe diessekko hayssi kaamezikka dooreth hottiza buuraza katama gaaththappe kessizi hini xoqaza efizi olanas go7iza kaamezakko izappe gunde baggarakka gita kaamezikka pooqe keettazikka dzume dumma asatikka dizeessekko

ogezani piso gongezinne puxazi issi diran oqqi wottizayssa asay payzon corizi iza xapon issi bolla eqqi oottidi xeellishe deezikko heyssi asatikka sarosita naagidaysa zakko iza sunthazikka federaale geetettiza asati issi diran eqqi oottidezakko

dijitale dere mathawuqe gizayssi ershishe doossonakko silkekka be kushen oyqqida

Nam'u indothi issipfe eqkidinne karetha fayda giza miisha oyqqidi doossona.

Dere oonatetha qoncizayssi beettishe dizesekko hayssikka paydzdza geetettizessekko.

Keeththa gaattazani paydanchorzi diiza indzdzo asaynne adde asay dees

oonetetha warqati woykko kartazi beettishe deeskko hayssi kartazikka nashonale ayde gizayssi gilzathora xafeti utti deeskko hayssika asa oonetetha qonciszawanne issi bessafe nam7anthobissa tophe gathan asi emetiza gitikko go7izayssakko hayssika mato wode yiza ooratha oosokko

dumma dzumma xuufezi amarathora xaafethi uttidi utti shii deesikko hayssika dzalga payda suntha be sunthas xaafanassinne payda kessanas go7izayssa gidayssi betti shiieesikko izappe as garsa baggarakka paydaza go7etanass diza cengursasakko gidayssi kardizi betti sissiko

Issi tamariza naya kareeththa timirte geththama'oza ma'a woththada gurdezakka kareeththaza gixa wooththada eqqadanne xeellashshe dassukko izikka ba haddirssa kushen ba tamariza maxaafaza oyqqadanne miicadanne xeellashshe dizazikko hana na'iyakka kehi lo'iawussikko

nam7u indo asati eqqi wotidi issina nam7anthosi woyto imma shiddasokko hayssa koyroza inayyakka karetha mamaaza behu bezan karetha qoppheza wuttaza nam7antho nayasi boytoza immashidizayssi bettishi deesko istika medarakezan dizaakko

kaame ogeza belsikina parte dorite gizayssa kaame bolla wottedi mastawuqikka oyqqidi dosona

keehi lo7idi keexxethotida keeththazi beettishe deessikko hayssikka lo7ees

issi keehi lo7iza indoza qaala cooshincha oyqadanne hasa7ashe dazukko izakka keehi lo7iza indzzokko

gamo dunguza diza maa7oza maa7izinne issi bessan uttu uthiza asati beettishe dizukko iza gattanikka bu7a athe ba huhpheni gamo dunguza uttiza qoophezi dizayssi gammo dunguza maa7i uttizayssi indzu asaynne adde asay dizayssi bettishe deesokko

Keeh dalga keeththa gattazani payzon cori dizasay issi bolla utti otizi shaashshasa mizenne tukasha uyise diiza asazakko haysi asatikka keh xoqo gidinne gita gidiza asazakko istika indoynne addekka didesekko hessa tukezappe gundze baggarakka tophe bandirazikka afrika bandirazikka betisheri dessekko.

demba besazani paydon cori diza gisa asay issife hemettishenne duulatishe dezazekko heyssa hemettiza asa gundedaanka gammo dunguza be qophe wottidinne gammo afalazabba kushem oyqqizi desekko hessa asappe sinta baggaraka dugeha tophiya kawozi xillahoonekka kusha xoqu otidi sarotishe dizeezekko

Paydon coli diza adde asay indzu asay kahe gitathi uttiza kawo ooso asay issi bolla dalka keethtan uththi wottidinne duulatishe dizayssakko hayssi duulatiza asayka zeregattan diza metosa birshanassinne deres gowa immanass haasayettishe dizayssi bettishe didisako.

keeththa gaaththani daro gita gidida asay eqqidi dees ista sinthan issi adey hasayees

indzo asaynne adde asay issipetethan shiqizi keeththa gaaththan diiza keeththa gaaththanka asay dees

Corizi indzo asaynne adde asay keeththa giddon issi cugan eqqidi dzoosonakko.

Issi indozi madarakezan eqqada qaala kooshinchaza ba oshachcha kushera eqqada asasi haasa7ashe de7awusikko. Izaka keehi booththa maa7o maa7ada keehi lo7iza indozako iza dizayka asi diza medirikezan de7aysuku.

Keehi giitta asay toobbishe uuttidii dizayssakko izapekka issi adde dizayssi kareththa mayo mayidinne huphpheyikka bo'a gidizayssi xarapeza bolla uuttidii asas ba kuushshe miiccidii hassayishe deesikko iza guyanikka issi indiya paranjja dere asasikka uutta uuttadussikko

Nam7uazati eqqi ootidi issoy nam7antosi woytishe dizayssi beettishe deesko hayssika ayssi gizayssi ingilizastora xaafettida diza maxaafa nayya issi addes imma shiddesekko istafe gunde baggarka toophe bandirazikka dizeysekko.

keeththa gathazani paydon corizi diza asathi eqqi wottizinne xeellishe dizosokkono istika dzuma dzuma bessabeyishe dizesekko ista gaththazanikka bo7azikka dizesekko karetha ma7izabi saro mera may7izabikka suutha mera may7izabikka izia gaththan dizesekko istika addenne indo

Dalga keetta gattazan dubbushshe diza asay bettishe disessekko hayssi asasikka kare dere asay heessikka paranje asayka asa gattazne dubbush diza essekko hayssa mala dubbushsha gidikko dumma dumma topphe gattan diza metoza kare dere asaza birshanas goyiza dubbashazeko.

Issi indozi bootta ma'oza ma'azanne ba ushechcha kuzesane qaala cooshincha oyqqa otazanne medere kesane dizayssakko ha ha indozikka dzumma dumma miisha asas asa nas odazinne eraza asanas imma shidizayssakko

poolise ma7o maayidinne issipetethan qeridi diza asya beeetes xaepheeza bolla tiraafike ogey beettes.

nam7u pooliseti eqqidi ha xaellishe doosa istafe gundze baggara asi dees

ooge fayatetha naagiza addey woykko tirapike gizixeesizayssi beettizessikko

kaame ogeza xaphon gaamo zoone boroda wuradaza gizayssi dees

oge payetetha naagiza asay oykotrafikke gizi nuni xeessiza asay oge bolla eqqizides izapfe gunje baggara keethchakku

issi guutha naazi sarotetha nagizaza paydon chori diza issipe uthutida asasintha eqqatanne maxaafaza nababashe dawzukko izakka qaala chooshinthaza ba ushacha kuchen oyqqatanne heyssa maxaafasa asasi woykko sarotita naagizasse nababa she dawzukko

sarotha naagizadeti paydon coridinne chugizaynne masareza bentaza dhoku oothtidi sipetetha himettishi deeskko isti dizaykka kehi demba bessanakko hita suntatikka pezeralgeetti xeetetidaytakko hayssika dereza naagiza asatakko

issipetethan payzon cori diza asay xeellishe deeskko ista sintanka bandirasey mitha bolla pudo kaqishe diza addesikka gamo dunguza maay7i deeskko istafe gunde baggaraka saroeta naagizatikka hessa dunguza maa7iza xaponikka eqqii xeellishe deeskko hessi asayka issifetetha minthize deeskko

Toophiya pedraale poolise gizayssi uthi oottizayssakko hayssi malatizikka tuma tuma gaana wordo worjo gaanaw issi bolla uthi uttizayssakko hayssa mala poolisezikka asa na bolla qoho yeenna malanne asi asa qohinna mala nanganassinne teqanas ooththiza asazakko.

Kameza gongezani mithaza tookisishenne hesa duma dumma ogen othishe diza nam'u asati beyishe de'esko nam'antho addezi oge sarotetha nangisishe diza poliseta maya tokishe dizaysi beyishe de'esiko haysi mithazika asa go'izaysako.

Keetha gaathan salworqqi zewde gizaaronne afirkka kawozappe issi addera haasa7ashe daazu.

keeththa gaththani paydon cora diza asata sinthan ba kuche dhoqo oothtizi afrka kawothi qaala gelishe doossona

gicha pasay keeththa gitton duulatishe dizees timirthe ministere kawosi braanuy istagaathan dees

cora adde asay issife eqqida ista gaththan polise ma'o ma'iday diza

Keehi giththa keeththa gaathan ammano aawathinne gaamo dzere aawati istafe gudzdze baggara paydoncorira asay dees.

Issi adde issi indoos zaythenne festalen diza miisha indoosi imishe dees

keehi demba bolla toketheda puuteza haaththa ussishe diza

dugeha xopphe akilile huphe ayssizayssi xilawonke bedze mitha puutheza oyqi didees kundzeerakka coro asay dees

gama dunguza ma7ida para bolla uthidi kuppishenne ka7ishe diza asay dizessakko

Keeththappe sintha baggara issi petethan oyden shiiqididiza adde asaynne indo asay tobishe doossona

Issi addezi bahophezan qoophe woththidi qaala cooshincho woykko pooneza haasayishe dees.

indo asaynne adde asay dumma dumma woythoy ista sinthan dizees githa asaykka hayssa woythoza xeellishe doosona

Afirkka issipetetha daaniza shiiqiza asay kushe denthidi haasayishe dizay desekko isttikka kawo dzaanoosona.

issi addezi eqqii misileza xellishe deezekko isappe gundze baggara kaame dees

imota immiza asay qorqooza issi indzos immishe diiza

Payzon coriri giha asay zemba bollan diza oydze bolla uttidinne xallishe tioosonokko istika woggasakko.

Dugaya toopphiya kilile huphe aysso gidida adde xilahoone asas haasayishidees.

Perzidanti saaleworqi zewude gizayssa eqqada xeellashe de7aysisako hanna indiya karetha mayo mayadazaysako izippe gunde baggarakka tophphiya badirazi beettishe de7eesko hanna indiza tophphiyaza dhoqqu giza go7a immiza gooba zambo indokjo

Keehi cimi wothiza issi adezi qilxi gi mayetidi xeelishe de'esko haysi adezika karetha mayo mayutidi garsa bagara bootha mayutidi ba qooren qachi wothidi de'esko haysi adezika bo'azako izika keehi cimi wothiza adezako.

mangoza mitha gaththazani maatazi idizayssan eqqi uttidi indzu asay paydon coridinne hayssa warqateza be asa bessi shididesikko istika issi bolla eqqi uottizayssakko isti oyqqizaykka katha ayfe gidizayssakko heyssika giste geetettizayssakko

Issi keeththa sinthappe payzancori diza asay hemetishe diiyesikko heyssa asa sinthanikka nam'u bandirazi eqqi uttizayssakko hayssi bandarazikka mithi eqqi uttizasa mitha huphezandidayssikko istika hessa keeththappe kiidi hemettishe diizinne zem bandish hayssi bettishe diyesekko

dumma dumma gitaasay beettishe didesikko hayssi asatikka kawotezetatakko heyssa asatita gaattankka toophiya kawuzi iza suntayka dotor aabi ahmede gidi xeesetizayssikka utti yotizesikko izappe pude baggarakka issi kawuzi utti yotizakko izikka afirka kawuzakko

paranja asati issi bolla eqqizi beettishe dideezakko hayssika amaratoora garsa baggara istafe xaafeti uttidage putengirage awurooppa deregattazane issi bay medhethenna gize istasi senosize diezakko hayssikka paranja dire asakko.

mitazappe masathi oottazi giigiza matha kootozi beettishe di'ezakko hayssi matazikka eeththaza azanas immiza gidikko maanasi keehi go'dayssekko hayssi mithappe matatizi giigiza kootozikka payzooni laapon hospona gidizi hessa dunkane gaththan dizessakko

Issi indozi ba hupheza dadisa wotadanne ba qoren ce,leza wotadanne izippe guye bagara karetha qopheza wotidinne ba kushen ci,ka oyikidinne kabaza mayiutiza asati misilezan sili wotizako hayisika beni kawoko

paydon keehi coridi diza asay beettishe dizakko ista gathan tophey bandiray dees

delga denba bessan issife de7iza naatu aayotha tamasashe dizaarakka beeththawus

nam7u indo asati garxiza naaxa oykkidi deezakko hayssi naathikka laafidi doossonakko

keehi gita kaasancha dembazani kaasaa be iza asay kowaase be ishe dees

guuththa naythi paydoni coridi warqathaza xaafishenne thamaarishe dizakko.

kaame oge xapozan dida denbazani dumma dzumma miisha bayzishenne zal7ishe diza asati bettishe deesekko heysha miishaka shammishe diiza guuthanayti gise asay dumme dzumma asay heyssa xaban deesekko heka ogezanka kaamezikka bishe dizayssi bettishe diesekko

Kaamezi payzon corizi dizayssi beeththishe deeskko; hayssi sohoykka kaamethii eqqiza sohothakko; hayssisinkka guutho kaamezi githa kaamezi payzon coridi kiyishenne gelishe deeskko; hayssa kaamezazan baanasi payzon cori diza asay kaame bessa yuuthideyssi beththishe deeskko.

Keththa geththan paydon cooridi diiza ayeti be naytta tooki woththidi xellishe dessiko hayssi ayetika be nayttas harggey yeena malla haakime keththa ehiddine dumma dumma mishshe filligishshe danasi issi issi daran uttidi xellishe diiza inddo asako hayssi.

timerthe keetta gattazani payton corizi diza guuthanayti tamarishi dizayssi beettishe deezikko hayssi guuthanaytikka tamariza gidikko metozappe kihanassinne xumazappe topheza kessanass keehi go7iza tamarizanaytakko hayssi guutha nayti

keetta gaathazanni ichachu woykko usupu addati ututizi caqaza uyishe dizayssakko istika oyqqiza aazey giikko gosezaara oyqqizi ushesha uyize deezakko hayssa mala asatikka karetha asa daanizayssakko istika didey xumazaanakko

Keethta gatazan kehi guutta nayti tamarishi dizayssi bettishi deeskko timirte keeththazani tamare nayti tamariza gidikko era baase sinthappe shammanassinne dzumma dzumma meto deregatan dizayssa birshanas kehi lo'o misyozakko timirtezi.

issi geela yoonayaza mite xaboxan utha uttada keeleti uttiza shuchchaza bolla utha uttadanne gammo dzunguza afalaza be bolla ma7aza utha uttazuekko hayssi gammoza zunguzaykka ma7anassinne mooceppe teqqanas go7iza miishezekko

Nam'u yelaga indonayti bochche bolla kushe dhoqu gidi idimethidi dendida

Maatha keeththan keexxethida si beetes izappe sintha baggara indiyakka dawus.

Dalga wore bolla diza beettes hayssi worazikka cuucatizi miti dizessikko bochchaza.

kehe giththa bochche diza wora bolla oge dees heyssa okiyan asay dees

Boche bolla oykko dere bolla issi yela ganazi tophe bandira ba hashen ma7idinne eqqidi dees.

Heedzdzu asati sa7a gul7a ma bolla gizayssa maa7idi eqqidi zokko bessidi doossona.

bochche bolla ka7idinne gamo dunguza oyqqidi tie asay beeththiessikko hayssika gamo heeran diza bochchekko

dhoqa bessappe haaththay wadhishe dizeessakko hayssika asa naassinne medoosassi go7ees

issi medha ziiza ma7oma7idi issipetethan eqqizinne uthiri dizees asay

Wora gattazan kaa7ishe diza nam7u nayti beettishi deesikko issoy githa nam7anthoy qasseka guutha nayssakko hayssa woraza gattazanka kuulloza odoroza kuulloza mitaza bolla kaqiwotidi kuullo kaasa kaa7ishe diza nayti beettishi deesikko hayssika kehi lo7izayssakko.

wora gaattazan issi yalaga addzenayssi tophe banjiraza oyqqizinne ba zokkon tookizinne ufayxi sheddi hesikko heyssi topphe banjirazikka kehi lo7izayssakko izikka ziray wora gaattazanaysakko mittahi dzuma dzuma mishikka heyssan bettizasikko worazan

nam7u mitha haddirsappenne hushechippe diza mitazani afalaza kaqqi wottidi heyssa afalazan qach wottidi issi naazi uttiuttizi ska7ishe dizayssakko hayssa malaka xomosancha asay ootto hidesakko isti diza gunze baggara keehi dalga abbazikka bettishe dizaysakko

keehi delga dembazani oyddzu nayti issi petetan eqqizi ba kushen korojo ista gattama eqqiza naykka issi petetan eqqidi xeellishe deesko hayssi naytikka issi mala mao ma7e ottizakko istika maa7iday bolla baggara boottazakko dancuka gixi oottizakko istafe guye baggarakka payzon cori deya xoomashanchasay diiizaysako

Yalaga nayti phayzan coridi xomoosanchas xomoosanas biyootezakko istika heedzdzu oyddu bandireza xoqo othtidi izikka boottaza miishezakko bootha maamay otidi issi bolla ichidi eqqizinne uttidi misile dendishe deesakko istafe gunde baggara bochikka beetti deesekko.

issi naaza karetha ma7oza maazanne bullaza daniza koppeza woththazanne ba kushezan bandireza oyqqa wothtazanne heyssika boottazakko ba haddirsa kuzen oyqqa wothtaza xeellash idasikko hana ayakka beyanas kehi lo7arnne mulotha ottotosako

Issi addezi kartama7oza ma7i ootizinne ora gattazan mitha ayfesa ohqqi ootizi bessishe deeskko hayssika suuta daaniza mita ayfesakko hayssa wora gaaththazankka dzumma dzumma mitha ayfezi immaanassinne dzumma dzumma miizasi mizanas ga7izo woraza koyzii.

digitaale fayda oykko bana erisiza miisha asay kessanas issi bolla shiqidinne eqidi dizessekko heyssika goyizessekko

payda matawoqe woykko oonatetha kessiza asati issipetethan asa suntha ekkishenne asa shiishshidi mazgabishe dizayssi beettees

Indo asaynne adde asay issipeshiqiti fayda gizayssas kessanas suntha imishe doossona.

payidzaa gizayssa woykko matha woqe gizayssa asa nayti kessanas mazgabize dizesekko

Oonatheththa warqqaza woykko digitale karththa kessiza nayiya ba siththan xaraphezan maashinetha woththada lapththooppetha xellashenne issi naaza sunththa tsaafashenne hesan hisththanayyoo essadanne izo misile danththashe dize beeththishe dizeessikko; hayssika oonatheththa waraqathes go7izayssekko.

Paydo coratiza caala asati laxanaza mayidi maaran eqi uttidesiko ista Gathani kotoza nace oykida asazika ba huphen Gamo duguza qopeza wothi uttida keehi paydon cori diza asay maran dizaysi betishe dizaysako.

Inddo asay adde asay marrara eqi uttiskkoista gathan issi na ayozzi na bagidon toka uttadesikko izza sinthankka suntha xafizza adezi warqatane ba bire oyqizzi xafishe dizzeskko hayssikka go'zaysakko.

payda warqata kessizasi be xarpheyezan laapithafe wottidi payda kessiza mashinezakka woththi wottidi asa sunta xaafishi deesikko iza xaphonikka ichashu oydzo asa eqqizinne heyssa paydaza warqata kessanassi izasi suntha odizayisa gizayisako

keetta gaattazan hessika gaddabasa gaattazan qorqorusppootethzagan asay payzoncorori issi patethan utti yootissakko hayssi asatikka biya asanne dumma dumma ooththi asa sunta xaafanas utt utizayssakko issa sintanikka xarphezii dessakko hessa xarphezazanka gama dunguzay diza abilaysenkka deskko hessa bolla maxaafakka didessekko

Timirite ketha gathan paydon coriza nayti maran eqi uttida haysi nayta sintha woykon onatetha waraqata kesizageti mashineza oyqi uttidi utti uttidako haysa onatetha waraqata kesana eqi utidako

oonatetha warqasa kessiza azanayti issi bolla uttiotidi maxaafazan issi addeza be suntaza xaafanas bireza imiyootin hessi addezikka xaafishe diza hessi bettishe deesikko oonatetha warqazazi kiyiza gidikko woykko dizitale warqazazi kiiza gidikko asanan go7ta essakko

payzon coris diiza adde asay issi petethan eqqi uottizzikko istika dem bandizayssakko istafe gunte bakarka qorqorettiza axirezi beettishe deessikko hayssi asazikka issi petethan ka7ishenne dumma dummofe oothtishe eqqi ootizayssakkoysi

Toho kowaase qasancha nayti denbaza bolla ka7ishenne sugatishe dizayssi beethees hayssikka lo'o.

Tophiya bunna isporthe kilebeza ma7ozan uttiza armazi beettishe diideesekko hayssan lo7essekko.

Wareta kasaz woykko bokise kasaz gizaysa medan 2 nayt waretishe dizaysa ista qasekka xeliza Botha mayza addey , nami'anthoz qase kushe xoqu othid xonizaysa asas yootishe Desko. Haysa medeza xophonka heysa wadhetiza naza xelishe diza as coratid desko.

keehi aako dembazani isporteza oothtishe diza booththa ma7onne salo daanizayzenne suutha maray dizata ma7o maa7idi issi petethan issi maaran eqqidi isporte oottiza asay betti shi didesikko hayssika asayka seke paggan diza asa beshsishi dideesikko heyssika isporteno asazakko

kaasanchay laganayti ka7ishenne waassishe ista giddonkka ba woznasi addirsa kushe wottizinne ushachcho kushin pude salo denthidi waassishe dizadinne ka7ii diida kowaasen kaasanchanayti betishe deeskko kowaaseykka ka7iza gethikko asa naassi keehi miisha imizessakko

kuwaase kaasancha dembazani kaasanchanayti isporteza ooththish dizayssakko hayssi kaasanchanaytikka kuwaaseza kaa7iza gidikko asaney xeellanassinne dumma dummaba ooththanas keehi lo7iza miichasakko kaassanchi xophes dichchasi go'zayssakko

kaasa dembazani kowaase kaasanchanayti issi bolla ba kushe xoqu ooththizi guppizenne ka7ishe miixishe dizayssakko kaasa denbazani kaasa nayti ka7iza gidikko asa nay beyzinne ufayxanassinne dzumma dummae ooththanas kaasanchanayti go7izayssakko

baafrkaza woykko dumma dumma miishatha madhiza keeththa gaaththan sake bishe diza miishathikka doosona

Koronthappe giigisi medheth woteza kaamezi ekki dessekko hayssika matha wode yiidza kaamekko

issi geelayo indo naya mobaaleza ba haythan wotaza haasaya shiddasukko

kehi dalga keetta gattazani pas soncerisi dida gitazay uthi otidinne madarakezan diza addehaatizayssa seyishe deesekko hayssi asatikka dzuulatanne dzuma dzumma ufayssanne masqala bonchanat izayssakko hayssikka safaari koome gizayssa issipetetan dzuulatishe diesekko

Dumma dumma diza merazi maxaafazi beettishe deeskko ha maxaafa merazikka suutha malatizayssi salo melatizayssi galal'o melathizayssi kareta malatiayssaynne dumma dumma malathiza meray bettishe deeskko hayssika asa nay bes koyda ba xeelanas goyizayssakko

ooratha pinthazi maata milathizayssi meran dizayssi bettishe diesikko hayssi pinthazikka asi baas koyza a qachanas shinne birshanas dzumma dzumma biratasa ooththanas goyza pinthazakko hayssi pinthazikka mato wode thophe gatha yiida ooratha miishakko

Teppezi be'ettishe deeso. Ha issi teppezikka yetstsanassinne dumma dumma ba ottanassi go'esiko. Haysa mala teppezikka beni wode asanassi de'aysako. Haysi teppezikka dumma dumma wode asanassi siyanassinne ottanassi go'esiko.

dummo dzumma katayfezi beettishe deesekko hayssa kattaza sintasanaka silkezikka dizesekko hayssi kattazikka leemisoosi mango muuze abkadoose apilenne dummo dzumma katayfesi dizayssi miishazo qonxishe diizayssekko

dere sarotetha nahagiza asathinne ista kaame woykko pezeraaletu kaame katama gaaththan bishe dees

kaame ogezan eqqidi diza kaame beetees izape gundeera pooqekka dees

Kaame bolla paydzon corizi diiza asay bishe deessikko istappe nam7athi be kushe dhoqu ooththida

issi cima indozi saykilezan uttaza ha xeellashe saykileza oyqqata bawus

Haattha bolla bishe de'a asay beettes hayssikka markabe bolla haaththa bolla biza markabezan dzoosona

Kaame ogezani pydoni coriza asay bishenne yishe dumma dumma othishe dizaysi beetizaysako. hayssa ogezanika kamezi asa nayta heene haa efishe dizaysi,hessa xaphonika zal'ishe hemetishe hareyka dizaysi beetishe dizaysako. Heysika go'iza ogeko.

Katana gattasazine asey imetiza ogeyne kamey imetiza ogey bettishe desko haysi asey imetiza ogeyka dumma dumma cama quccizanne dumma dumma mayiza mishayka dizaysako kame ogezani paydon coriy diza kamezika bishe dizaysa betishe desko

Dumma dzumma miitazi beettishe deeskko heyssika suutha malatizayssi salomatizayzi dzumma dzumma eqqazi i issi bessan diesakko hayssi miishadikka issi bessapena'u bessayfiza gidikko asa nay bees shemmidi go'ettizaysakko izikka dizay keetta xabono dizesikko heyssi keettayka katama gattan diza keettazakko

kaame ogezani motareza laaggishe dizasi bettishe deesikko hayssi ogezikka dzumma dumma kaamezi baanas asi baanas dzumma dumma medus mettanas goyiza ogezakko hayssa mala ogezanikka xabon keeththazi dzumma dzumma zal7iza miishikka didesikkohoyssa mala

indo asaynne adde asay keeththa gaaththazan ushsha uyishenne ka'ishe diza

keehi giccha keeththazi beeththees kaamezikka asaara dees keeththazikka pooqekko

paydon cordidiza pooqe keethazi beettees. izappe gundde baggara worakko.

Issi adey denibazan eqi utidi izape guye bagara kehipe daliga wariqateti betishe de'esko izi Englizathora naho gizi xapetida xupe qala cosinthati na'azi eqi utizaysan hasayishenee asasi odishe dizayisako hesi adezi

Poqeyi kethetishe deizayisi betishe deesikko hayisi poqezika wurana hanizayisakko botha marayi dizayi pizza xaphonika kamezikka eqi utidesikko hayisi poqezika kehi dhoqu gi kethetizayisakko xelanasikka loeesikko

dalga kahe gita keethtazan zembazikka izippe sintazaara kaame zeemetizayssi beettishe deesikko hayssi oge zezanikka kaame zeemetishe deezikko hayssi kaamezikka bajajje geetettiz eeeteskko hayssi gita keeththazikka poqe keeththakko asi zal7anas daanas maanas uyizayssi go7iza keetthazakko

katama derezi dalgizi beettishe deeskko haytazanayka haddirsa baggara ushacha baggara keh githa kiitazi kedheti uttizaka giddzora bahaje gizayssi heyssikka kaamezi ba ogera imettishe deesko heyssa ogezanaka asikka imettishe dee dumma dumabi bettishe diessekko

keygita hoqe keettaza bessisha warqatizi beettishe diyesikko hayssa keethtaza gaattazankka dumma dzumma keettazi dizayssa beettishe deesikko heyssika asi dizayssi asi ichizayssinne asi quma kattizayssi dumma dzumma keettaza besshishe deesikko asi dizayza keettazan de oydezikka diyesaqo

kehe giigi wottidinne booththa merazappe tiech otiza keettazi beettishe diizakko hayssi keettazikka xeellanas kehi lo7iza keettazakko heyssika poqe keetta daanizayssakko heyssa mala keettazikka asi daanasinne zal7anas go7iza keettazakko

paydon daridi woykko coridi dunguza issipe maa7idi diiza addeyazaynne macasay dees

timirtte ongizi madirakezan eqqiza issi inddonne issi adde haasa7ishe doosona.

issi addezi coriza asa keeththa gaathan utthidinne tamarsishe dees iza sinthanka booththe miishi dees

Payzon corizi ziida chamare woykko tamariza nayti yafaran yafaran issifetethan dheqqi woottizakko izappe gundze baggara pooqe dees

Keeh dalga ketha gathan xaraphezazi haysa xaraphezaza bollaka laptopeziysa woykko computerez betishe de'esko. Izippe bolla bagaraka digital library gizays betishe de'esko. Hays libraryzika asiy nababana madiza kethazako.

issi guutha indzo naazi mithafe masetiza xawlaza ba kushen oyqa ottada heyssa xawlazanka xaafeti uttiday ingilizat toora didesekko heyssika koyrota timirte getta yiza wogideekko heyssika laathammanne tamman hospu tammanne laapu maaroto talayta gizayss xaafeti uttidesekko

Issi addezi eqqitinne xeellishe diesekko hayssi addezikka bootha ma7o maa7i otidesekko hayssi addezikka dumma dumma nayta tamarsanassinne heyssa astamarezi maa7oza ma7i otididessekko astamare tamaresi i era imiza asazakko.

keey lo7i woththezi cilli diza keexazi bettishi deesikko hayssa keettaza bollka dumma dzumma merazidi desikko kuttozi parazi haarezi dumma dzumma miishazi sal7ith ootidesikko hayssika tamarezi tamarasanassinne issifetetha era eranas goyiza keettazakko

ichaachu waaddeti isipe eqiri haasayishenne ba kushe mirqidi xeelli shedizayssakko istafe gundza baggarakka poqe keettazi woykkoke gita keettazikka beettisessikko istafe guye baggara qasse hari aazi beettizeyikko gita mitazikka maatazikka bettisessikko.

Issi addezi qaala cooshinchaza be duunasa shiishshi wothiti haasayishe didesekko hayssi addezikka asas iziza qohoza birshanassinne maadzdzuza haasishe didesekko izappe gunde baggarakka keeththizinne mitazi dumo dummo mish bettishe didessekko.

ogeza giigishise diza kaamizi biitha goyshenne oge medhishe diesikko sekera asaykka dees

Kaame ogezi giigidi ooseti diri deessi beeches izikka woragathan oosethidi wurides

Oge madhishe diza kaame sinthan coridi asay beettishe diza.

Taame ogezi ooththetishe diza shi beettees asatikka izaxafon dees.

kaame ekkizinne asa gaatha gelishe deezekko hayssi kaamezikka keheggitha kaame

Ogge medhdhishe diizanne dumma dumma ola bokishshenne biitan kumidabba hessa biitaza boki boki issisan oliza ogge medhiza kaamezi betishe dessiko haysikka ogeza duge iccidinne minththanas goiza kaamezi iccishshe dizayssako oggey medhdhetizaysa gidiko kaames goides.

Keehi dalga ogazi oosettizayssi beettishi deesko hayssa ogezakka karetha mizasa tisizayssi kaamezi heyssasan tistisenne heyssa ogeza madhishe dizayssi beettishe deesko hayssi ogezikka kaamezi banas go'iza ogezayssa koys

Haatta shiiqidi oykkita kita keeththazi beettees asay iza xaphon dees

bombazappe haattazi goggishe deessakko hayssika asa nay uyanas go7ees

pultho hattazi dizayssa hissika biithazappane shuchcha gaathapfe kiiza haattaza ge jarkaniza oyqqaa duqishe diza guuthanetinne issi intozi beeti shi deeskko hayssi haattazikka asi woyanassinne medoosa ushshanass bentha mawo mecanassinne dooza ushshanas kahe goyiza haattazakko hissi pulthozi

Keh gi sazazi dzunguzaza bew qophen woththi uttidasi heyssa haattaza bombay wodhdhizayssa metishenne heyssa haattaza uyishe dizayssi betishe deeso heyssa hataxa bozanka payzon cooro dizasay misile denthizayssi iza xeellizaysseka payzon corori dizessekko

bombappe wodhizattazan gamo dunguza maa7izinne ba qooden gammo apla yeggi uththiza asati meetishinne heyssi wodhdhizaattazakka uyshe diiza asay bettishe deezikko haaththe asa nas kahe dhoqu giza go7a immiza miishazakko hayssi haattezikka medosonne dooza goygeyssakko

Keeththa keedhdhizazay keethti keeetishe diya dembazan issifetechan eqqi oottidi tobetishe deesko istafe gunde baggarakka biittazani biratazi galiyoyssa keexaza doonthi uttizayi bettisheesko hayssi keeththazikka biittazafe booketidi pute kedetishe dizayti bettishe diesekko.

bombazan haattazi wadhishe dizayssa bayizan jori diza asati be kushe meetishenne heyssa bombazappe wadhdhidiza haatha uyishe kayishe dizasay betiche dideskko hayssa asathapfeka gundze baggara booththa maho may7idinne dumma dumma dunguza may7idi denbazan kayishe dizayssikka didesekko

haaththa bombasi merethi uttiza siminthozi beetti shidiezakko hayssi bessazikka haaththazi issi bessafe na7anto bessa gogganassinne tumboza ba geththon oyqqizi haaththaza teqqizaysakko hayssika haaththi buurezi qohenna mala teqqanassinne haaththi asanas ussanas go7iza bessazakko

keeththa gathazan salo daaniza tumbozi haattaza efanasi qasheth ootizayssakko hayssi tumbozikka biresappe ootea tumbozakku hayssa tumboza gaaththazane haattashika bizayssi deeseyssakko hayssa mala tumbozikka haaththi gukkennaza mala teqqanayzakko

payzan corisi diza asati issipethtan eqqiwothtizi bombaza birshissenne qachishe dizayssi bettishe deesikko hayssa bombazappeka haaththi wodhiza gidikko asi uyanassi be bolla meethanassinne dumma dumma doozanne medoosa ushshanas go7iza haattaza koyesi